Issi maccassiyaa eqqidaariyoo adussa huuphee duge simmi yedetti uttis. Ha huphiyaa binnaanay dumma dumma paraa ikisiyaappe merettiyoogaa xalaala gidennan de'ishin giyaanikka bayzettiiddi de'iyaba.

Dumma dumma shuchchappe oosetida dirssatun de'iyaa xifaatiyaa malaatatti ushachchinne haddirssi gelatidaaggeti asay ba oottiyo oosuwaa likke oottanadan seera immidi gidid maaddoosona.

Kawua dagatu kumbba geetettes. Issi ordde bitane gididi ayfeenne siiree sittawu poxooxetti uttis. I maayido wolaytta wogaaba qonccissiya dangguzayi a hashiyan orddi uttidaage ha taayyo lo"otettawu maaddes.

Issibitanee woga shuchchaappe oosettida dirsaa sintan eqqis, ha dirsaappe oosettida sohoy asay gelanawu, bessiyogaappe aaruwa zanaqaa macaraa qonccissees.

Ha cachcha zayyiya punniya hosppun asatuppe gaxa baggaara de"iya bitanee ay mera maayuwa maayidee? Qassikka ha wolaytta wogaa zannaqaa qonccissiya punniyo miishshayi ayba geetettii?

Marccuwan miishshaa shammiyo keettaa sinttan worqqa keettay de'iyagaappe guyye baggan eqqida na'aayo sunttay oona geetettii? Ha na'aappe sinttaara de'iya worqqay aapun biree?

Ashoy, daabboy yeechchaa bollan lo"ii? Zin'i uttida barbbariyappe tushiya na'ay maanaaniyee maanaanenee? Laamottenne enttena ashuwa be"iyode?

Heezzu naati issi diran eqqidi daamota deriyaa yaagiyaa xifatiyaa oyqqi uttidoosona. ha dere Wolyattan de'iyaa wogga deretuppe issuwaa gididi Wolaytta heeraba qonccissees.

Heezzu asati issippe uttidi phuuphulliya bayizziyoonaa? Qassi zo'o Meray de'iyo suriya gixxida maccaasiya mishireera haasayayidda day? Bitanee eqqidaagee ayissi etakko simmidi xeelli?

Heezzu orthodookisiyaa qeeseti asaa meechchaa siraataa polidi bantta kushiyaani zhanxxilaa oyqqidi xoossa beete meqdesiyaa yiiddi doosona etappe guyeera de'iyaa asay dumma dummabaa oottes etikka qassi asaa xillotettaa ogiyaa kaalettoosona.

ha shuchcha dirssa bollan galbay kaqettidaagee zin'anawu maaddiyaabee qassi issi issi dirssa bollan de'iya mittay sussan qashettidaagee ceeggibeenneeyye ceeggide?

shaafaa giddon de7iya sohuwan bookkiya naati awuppe yiidona? qassi moochchenaa boraago gonggoluwaappe garssa baggaara bookettida ollan aibi de7ii? dumma dumma meran kametti uttida oideti awuppe yiidona?

ha kessa quma keettaa giya xifatiyaa bollan de7iya naa77u naati ai oottiidi de7iyoona. eti bolla baggaara de7iya bantta woraqataa bollan silkkiyaa wottido gaasoi aiba milati?

Addussa huuphphe issi macca naa'e bollan beettees. Ha huuphphe asay bari puula loyttanassi maaddiyaaba. Hega xalaala gidennan de'ishin naa"u naatikka bantta huphphiya puulayddi beettoosona.

Heezzu asati eqqidaageetuppe ha baggaata ogiya giigissiya naati ogiya suure hanotan giigissoosona. Etikka xaacetu maayuwa maayidi naa"aykka dembbayosona ogiya. Ogeekka qassi geeyidaagee hemettanawu maaddiyaba.

Udulay tukkiyaa cadiyooge saa'an uttiis, ikka qassi mitappe masettidi dumma dumma sohotuyo immeettes. Giyan bayzzin tukkiya cadiyo mittaara naa''ay xeetanne tammu bira.

heezzu asati uttidaageedi karetta maayyiywaa maayidaagaappe dariyo naahe guuxxi oona gaxaara de'iya bitaniyau guuchchay aissi mokki uttide gidduwan de'iya bitanee etassi huuphe gadaawee

Dumma dumma keettati bootta qalamiyanimne karettan tiyettidi de'oosona. Eti quma keettayonne zal"iyaa naqashsha oottanawu maaddiya soho gididi issi attuma na'ay etakko biide de'iyaage shammanawu biide de'ees.

sa'an miyo qumaa qomu gidida yeechchai sippigootis appe garssaara santtay de'iyo gaasoy aydee? ha yeechchay i miyo guwai darooyyee guutte' giyan yeechcha bayzziyaako maaddiya quma qomooyye gidennee?

shuchchai sa'an zin"idaagee godan kaqqido mooqiyaa bolli zin"iis. a sunttai oonee qassi cachcha zayee wolaitta wogaa borqquraappe issoo gidana xayido gaasoi aydee?

xoossaa wolqqaa yaagiya lidee wogaha quma keettaapi naa77u mankkiya malaatai de7iyo qoncciisshiya eqotai aibisi gelide qassi quma keettaa giyaagee xaafettido miishshai aibee

maattay kummido lasttiqiyan woraqatai aysi cadetti uttidaagee xuggunni de'i qassi a giddon de'iya miyo qumai ibisi bootta iqaappe garssaara de'ii?

Issi bitanee ba kushiyan maxaafaa oiqqidoogee xuman aissi woxxide qassi ha bitaniyaa kushiyan de'iya xurumbbai issi xaaciyaakko xeelliyaabaa malatissidabai bolla baggaara de'iya mittai kunddanaaniyo gishataase?

ha mishireessi sunttay oona geetettii a woraqata nabbabaydda da7iye xaafaydda de'ay huuphiyaa ayssi qaxxishshadee batiran masqqaliyaa aissi wottadee shuraabiyaa maayada sinttawu aissi xeellaedda de'ay

wolaitta wogaabaa qonccissiya issippe qoomettida naati diriidde diyoonaayye aqqiigidona? qassi ha guyye baggaara de7iya zannaqaa bitanee aissi wottenne?

cora parati issippe shiiqidi aba biiddi de'iyoona ha paratu bolli uttida asay dangguzaa maayidi aybaa baalaa bonchchiidi de'iyoona etappe guyye baggaara cora birata mittati eqqidaageeti asaa be'iyoogaa diggokkona

geleshshoy ha pootuwaa bollan beettiyaagee ayssi karetta gidide qassi ha siliyan orddebai de'iyaagawu sunttay ayba geetettii i hemettiyo ogiyan shuchcha xalaala gidido gishshau mittaa aissi kiyeenne

cora qeeri naati issippe shiiqi uttidaagaa giddon de'iya na'iya eta giddon geesa aduqe kee qassi eta tamaarissiiddi de'iya bitanee silkkiyaappe aibaa odiiddi de'ii?

ha ordde bitanee eqqidaagee aibaa oottiiddi de7ii qassi kushiyaa dugee yeddidi biittaa xeelliyo gaasoi aibee?

orttodookkisiya chcherchchiyan asay issippe uttidi qaalaa siyi wode maayido maayuwaasi meray ayssi bootta gidide qassi ha baggaara eqqida boottaa maayida asatuppe huuphessaara tamay ayssi eexxiidi de'ii

hageela'o na'iyaa eqqada silkkiyaa denttaidda de; iyaara oonee qassi a miiccaidda huuphiyaa birshsha yeddada ba kushiyan silkkiyaa dooya wottada oossi dabalaidda de'ai??

cira puupati sippe misiliyaa bollan shiiqi uttidaageeti shuchcha gimbbiyaappe garssa baggaara de'o gaasoy aybee qassi yeletaa baalaa bonchchiya naati eqqidaageeti woyse?

wolayta wogaabaa yexxiya yettanchchaa zaasa alemaayyossi apuli-yettaa kaaseeteti de'iyoona qassi baira koisha giya xifadiyaappe garssaara orddi uttida pootoy oogee

ha xifatiyaa bollan aappun malaatati beettiyoona qassi ha xifatee bootta woraqataa bollan xaafettidi uttin garssa baggaara biittaa bollan oli uttidabay ayba pala meto

ha orttodokisiya cherichchiya asay masqqaliyaa ayssi sa'an zin"issi uttide qassi xurumbbaa punniya asati bootta maayyuwaa maayidi awa biiddi de'iyoona

ufuuppati aissi adil'e ciishsha mala xalaala gididona qassi yeletaa baalaa bonchchi sohuwan shuchchaappe oosettida keettai a'ssi gorddetti uttide?

maataa bollan ollatideeyye ollatibeenne qassi maataappe hiifentta baggaara wogga mittay qeera mittaa bollan zin''ido gaasuwaa odite qassikka appe duge baggaara haattai ayssi karettou laametti uttite

Danddayanchcha quma keettaa yaagiya xifatiyaappe garssa baggaara de'iya shuchcha gimbbee ay maaddii? Qassi shuchcha ogee de'iyaagaappe sintta baggaara ollay ayssi bookettide?

ha woraa giddon zin''ida mittai qanxxetti deeyyee qanxxettibeenne qassi dumma dumma irxxa meraara de'iya mittati bonccuwaa qoqqopidoogee aiba gaasuwaanee

shalkkiya oyqqi uttida bitanee sinttawaadhdhi ay eqqide qassi maccaasiyaa xuggunnada aibaa qoratdda de'ay cora asay ziriyan eqqidaagaappe bobbo xaamai aibaa yootiyaabaamilati

naa"u bubba xaana naati hagaa eqqidi pude kushiyaa xoossaakko denttiyoogaasoi aibee qassi eta kushiyaa bollan de'iya marccuwaa qooday aappuna gidana danddayii?

Maccaasa maayuwaa bolan kaqiyo biratai aissi sa'an kundde uttda bootta qamisiyaa kaqettidagaappe garssaara kushiyan de'yaagee aybee maccana'ee sunttai onee

oyddu oydee issippe shiiqi uttido osoy woosa keettee qassi sa'an ayssi shuchchay gelibeennee qassi kaqa ha oydiyaayyo meray aybee?

haa wolaitta wogaabaa qanccissiya buqurai aiba geetetii? ikka qassi awa heeran de7ii appe garssaara de7iya miiza galbbai aissi lee7iyan sa7aa bollan hiixetti uttide?

ha lambbaa dooqqiyo sohuwan issi litiriyan baizettiya binziilee woisu bire qassi asati bantta kushiyal oiqqidaageeti issi sa'an zin'idi xiskkiiddi de'iyoona?

wolaitta wogaanne zanna qaabaa yexxiya zannaqay sunttay oona geetettee a kushiyan de'iya cenggurssaa miishshai aibee kushi ayssi toqqu oottidi harata malaatiiddi de'ii?